Enjangu mpango erukwiragura eine amaisho garikwera mutare eshutami nereeba kandi eshutami ahansi y'ekiti omu bwasingo.

Emotoka ishatu mpango ezakwamire omu muhanda gw'eitaka haheza kugwa enjura kandi hariho ebyondo bingi emwe yaaba eyekoriire amakara kandi neereebeka nk'erikuza kugwa, amakara agamwe eshaaho ezimwe baazihaho baazita hagahari omu rushaka kandi hariho abashaija abariyo nibagyezaho kuteereza omuhanda

Omushaija ajwaire enkofiira eya kinyatsi na garubindi ajwaire esaati ya mutare nempare ya mutare akwaitse ecupa y'amaizi omu ngaro kandi ashutami aha piki eyemereire aha rubaju oru ahu barikwokyeza ebyoma nk'enyigi hamwe nebindi

Ente nyingi ezamahembe maraingwa eziriyo nizitamburira omumuhanda gw'itaka Kandi aharubaju rwazo hariho ebishaka enyuma hariyo omuriisa azifunyire

Enjonjo erikureebuka nk'ekiri nto eriyo neetambura yonka omu rushaka orirumu obunyantsi buraingwaho kandi harimu n'emiti eyenaganagire nseeri hariyo emigongo.

Omukazi ojwire ekooti erikwiragura ayekomire ekitambare omu mutwe akikire omwana ajwire enkofira ya mutare n'ebijwaro bya mutare ari aha rubaju rw'amaato aha nyanja mpango eriho amaato maingi kandi aha rubaju rwe hemereireho omutsigazi ojwire tishati erikwera hamwe n'empare ya giini.

Akaju kakye akashakize ebinyaasti byomire kandi hamwe n'obudeeyi, keetoreirwe akatiimba omunda hatungirwemu serukoko.

Omwana y'omwishiki muringwa arikwiragura ariyo nayiruka ashemerirwe naruga ahishomero ajwire esati ya mutare n'esikati eya kakyi. Ayine ekitabo omungaro hamwe n'obucumu omungaro. Ajwire enkeito zirikwiragura Kandi ariyo nayirukira omu famu erimu obunyaasti.

Orutookye rurungi orurikureebeka gye rurimu nebiti by'omwani hariyo nigareebeka ekitookye ekyaija nikikura kandi omutumba ogundi gukiriyo nigwana ekitookye nibwe kyaruga omunyomyo kandi hariho n'omukankana

Ekinyonyi ekirikumanywa nka entuuha eri omu bunyaatsi oburikureebeka gye obwa kinyaatsi kandi eine akashuunju ak'aha mutwe erimu erangi ezitarikushushana nka erikwiragura, erikutukura hamwe neya kinekye.

Embogo nyingi ezemereire hamwe omu mwanya ogurimu obunyaatsi obwomire nihareebeka kuba hatwire nihagwa omushana kandi n'obwire bw'omwabazyo izooba ririyo nirireegareega ahaiguru hahiduriza haba kicugwa ahabwa ekiregabazana.